tajaajili maallaqa manaa kiristiyaana yeroo baayyee kan inni ittiin funaanamuu kaashirii ta'ee yookiin akka qarshi qabaattii namicha filameeni.

Kanaaf hoteelli tokko faayidaa gurguddaa ofiisaatiifis ta'e, namoota achi keessatti qacarrii garaa garaatiin wayii yookaan miindaa fudhatanii hojjetaniif gumaacha guddaa kan gumaachudha.

Hoteelli yeroo baay'ee iddoo itti namoonni gurguddaanii fi qabeenya qaban itti wal ga'anii bashannanaa fi iddoo sana irratti dhiyaatanii, affeerraa garaa garaatiif wal waamanii, wal keessummeessuun sammuu walii bohaarsuuf itti fayyadamaniidha.